suuqi gattazani dumma dumma ushshancha bayziza nayti nam7antho naassi bayzishi deessikko hayssi nam7antho nayssikka silka zaara biraza qanxishe woykko miishesa qancise diidayssa erishise deesikko ushshe zahayssa uyiza gidikko dumma dzumma kka kookkazikka diyesekko

Keetta gattazani dumma dzumma asati be huphezani xoqu oothidi be kusheza wothi wothidi is bessishe de7eessakko hayssi asazikka tamaza teqqiza asazakko hayssi asatikka asa nas dhoqqu giza go7a immizayssakko tama qohoppekka teqqizayssakko.

Dumma dumma gita guutta keettazi beettishe diezikko hayssi gitisa keettazikka poqe geetettes diidayssakko izikka booththa merant hisseth otthizayssi diidaysakko izappe gundze baggarka dalga katama keeththazinne dumma dumma miishazi mittazikka bettishe diizayssakko.

Dembbazani paydon coridi diza asathi ba qoorani dungguzaza woththi7uththi diyaysika gamo dunguzaza ba qooren woththi uththidi afilazakko;ba huuphen qophe woththi uththidi issi bolla xeellishinne xomoosishe dizezakoo;isththepe gundde baggaarakka miththazikka dizaysakoo.

buroza pitiza asi kaameza bolla olishe dizayssi beettishe dizesakko hayssa buro zapitiza gidikko issi bessappe nam7anto bessa kaamezara efiza gidikko asa nas xeellanassinne katametetha beyanas lo7izayssa miishesakko buri asanas iitezakko

talabizhine bollazani guthan azikka bettasuu deezzekko ushechcha baggarakka dzumma dzuma miishi xaafeti yootizayssi diyesekko iza gaattazanka karetha mares dizayssikka bettishe deezekko haysi talabizinezikka keetta gattazani didessekkoyse

Gatta keettazan dhoqu gizi keedheth yootiza keettazani denbazan kaamezinne duma duma miishati dizesi beettishe dieskko hayssika xomoosancha asay yizi xomoosizinne hayssa bessa beedi ka7anassinne mitha gattazani duma dumma ooththanas goyiza xomoosiza bessasa hessi.

xompiza miichazi bettishe deesikko izikka baatiriza geetettidi xeesettidayssakko hayssi xompizayssikka xumazani xompizinne dzumma dzuma miisha as beyanassinne ekkanas goyiza miishazakko heyssika asa naas poo7o immiza miishazakko

Silkeza zoggo sabagganne ulo sabagazi beettishe deessakko hayssi silkezikka mata wozeyiza yssakko silkezi asa naasi babba lo7iza miisha beyanassinne bas koyiza miisha siyanass hawu bessan diza asara haa siyanas go7iza miishazakko.

Denbazani bombazappe haattas gogisayssi beettishe deefeskko hayssi haattazikka asi wuyanassi medoossinne doozasikka tummadzuma mishazi oyzi diccanasi go'iza haatazizakko hayssa mala haathtazikka gamo jere gathazan dizayssakko.